Enjuki erina langi enzirugavu, enjeru ne langi eya kacungwa omukwafu, ng'eri mu bbanga egenda kuyimirira ku kikoola.

Ekinyonyi kissekannolya kiyina langi enzirugavu n'enjeru kiyimiridde mu bitoogo ebiriko obumuli obwa kyenvu biri kumpi n'amazzi.

Omusajja atudde ku nku, akumye omuliro mu ttanuulu, waliwo ne bbulooka endala empange embikeko.

Ekikubo ky'ettaka ekyambuka ku kkoolaasi nga waliwo n'essundiro ly'amafuta kuliko abantu abayimiriddewo n'ekizimbe.

Omusawo ayambadde giraavuzi eza kakobe, alina obuntu obukebera akawuka k'ekirwadde kirumiimamawuggwe.

Erindaazi eryetooloovu liri ku kipapula kya kkaki, waliwo n'ekikopo ekika kya ggama ekya kiragala. Kiraga nti waliwo agenda okunywa caayi.

Entulege enkulu n'akatulege akato biri ku ttale birya omuddo; budde bwa lwegguloggulo ng'akasana kaaka katono.

Bbendera z'ensi, omuli eya Uganda, Tanzania, Egypt, Kenya n'ensi endala.

Amaato abiri nga gasibiddwa ku njegere. Wabbali w'amazzi waliwo ebitoogo oba ebisubi bingibingi mu mazzi era ng'amazzi gatukula.

Abalenzi babiri omukulu n'omuto bakutte ssikeeti ze bavugira ku nnyanja bayimiridde mu mazzi amampimpi ag'oku nnyanja omulenzi omuto akutte mu mbinabina.

Ekinyonyi ky'eggwanga Uganda kiyimiridde ku kugulu kumu. Kirina langi enzirugavu, emmyufu n'eya kyenvu, kiyinamu ne langi enjeru.

Ebyambalo by'Abaganda oba ebya Buganda busuuti mhm eyiko ekitambaala n'ekkanzu eyiko ekkooti.

Oluguudo olunene nga lwa kkoolansi, emabbali gaalwo waliyo emiti ate nga mu maaso gaalwo waliyo olusozi. Wansi w'olwo olusozi waliwo amayumba ageefaanagano, waggulu w'olusozi waliyo kkalina eziwerako era nga walaga waliwo ne n'ekisaawe.

Emiti emingi ne n'ensozi ziri mu mazzi, waliwo ekikko ekiyiikamu amazzi agavu... agava mu nsozi, waliwo n'omuddo oba ekitoogo.

Ekkanisa omuli abantu abakuba ebivuga nga bali ku katuuti. Waliwo omusaalaba omuwanvu, waliwo omuntu ayimiridde mu maaso g'abantu; abantu abalala batudde ku butebe.

Ekizimbe ekiwanvu kiriko ebbaati erya kiragala, kiriko amaduuka amangi agawerako. Waliwo omuti guli wakati w'ebizimbe biri mu kibuga mulimu n'abantu bangi abatambula.

Ekizimbe ekiriko langi eya kacungwa kuliko abaami abakola omulimu gw'okuweesa nga bali ku mirimu gyabwe. Abaami abana bayimiridde so ng'omulala atudde ku bboodabooda akutte eccupa y'amazzi.

Engalo ez'omuntu ng'akutte ekyennyanja mu kibatu kye ali ku nnyanja waliwo engeri y'eryato.

Omukono gw'omusajja guliko obwoya bungi. Ayambadde essaawa enzirugavu erimu ekikuubo ekyeru; akutte eddobo.